Waa niman iyo naago ku fadhiya kuraas waana howl waxay wataan shaatiyo caddaan su-aalo cadaan ka hor baabuur

Waa bombale midabkiisu yahay madow waxaa ku jira katin midabkiisu yahay dahabi isaha ka yaalo labo dhego dhago

meeshan waa hutaal weyn ac

Waxaa ii muuqda nin tallaalayo geed wuxuu wataa fanaanad cadaan

Qol yaalo fadhi iyo kuraas fadhiyo waa cadaan

meel isku imaday Niman iyo nago waxa uso horeyo Hal nin kofiyad cadan ah iyo shati cadan suwal madow gacanta ku hayo okiyal wata

Waa gabdho fadhiyo iskool ama barando gabdha waxay qoraayaan cashir waxay haystaan qaliman oyo buugag gabadha ugu soo horeeyo waa labo mid waxay watadaa xijaab dabeeri ah iyo indho shareero midna xijaab binki iyo maas.

Kani waa guri dhisme ka socoto qabyo albaabadii waa loosameeyay waxa lasamaynayaa dhagax kabaxa dhulka

Waa meel kasocdo dhismo oo shub ah, lugu shubaayo shamiito badan waxaa taagan niman badan ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa cimaamad oo fiyool ah, shaati iyo surwaal.

Labo saxan mid waxaa kujiro cunto midna waxaa kujirto shuushuuke, sidoo kale labo xabo rooti shaax iyo jabaati, shaaxu waxuu saaran yahay seerar.

Hal saxan oo saaran malaay oo geriin ah oo duwan oo labo feeto eh korka wxaa ka saaran kabsarcaleen iyo karooto

Dugsi dhexe iyo dugsi sare oo iskugu jiro waxay uu fadhiyaan imtixaan warqadaha imtixaan ay gacsnta ku hayaan sidoo kale buuqa iyo qalinka wuu is dulsaaranyahay gabadha kale dugsi dhaxa ama dugsiga sare qalinkeeda gacantay ku haysata wuxuu isku jiraa buluug iyo jaale

labo fadhi oo labo nafar eh iyo labo fadhi oo kala nafer eh oo iyo labo miiska dhex yaalo iyo salli iyo sidaayad oo fiddan oo cadaan ah sidoo kle fadhiga waa cadays 8 barkimood buu wataa waana cad cadaan iyo madow

Waa fadhi afar nafar ah iyo seddex miis, labo yaryar iyo hal wayn. Waxaa saaran carfiso iyo barkimo midabkiisu waa dahabi iyo cadaan isku jiro iyo labo madow ah.

Afar nin ayaa saaran baraha guriga lagu dhisaayo

Labo masaajid io manaaradiisa waa qeybta kore waxaa marsan riinji labada jiingad waa cagaar

Katiinad dahabi ah oo hoos kuulal ku leh iyo labo dhagood oo dahabi ah waxay kujiraan qoor ama salan madow.

Waa miis cadaan ah korka saaran midowaa waxaa ka dambeeyo guri kale. Oo kalarkeedu yahay madow iyo caddaan

Waa canbuulo lagu guray saxan canbuulada midab koodu waa guduud

Waa boonbale midabkiisi yahay madow waxaa suran katin midabkiisu yahay dahabi darbiga wa cadaan

Waa qol kujiro fadhi. Qolku waa cadaan iyo cadeys, mutuleelkiisu waa cadeys, fadhigu waa bingi biyo biyo ah iyo cadeys geesahana dahabi ayuu kayahay.

Waa musqul midabkeedu yahay caddaan darbiyada waa cadays dhulka waa mutulel cadaan

Waa dirac ama saako iyo garbasaar teeda, meesha ay saaran tahay waa meel cadaan ah midabkeedu waa cadaan iyo bingi, fiyool iyo cagaar garbasaartuna waa sidoo kale cagaar biyo biyo ah iyo bingi.

Waa niman iyo naag oo aruurinaayo qashin. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad cagaar iyo cadaan ah, shaati yar oo oranji ah, surwaal madow ah iyo kabo buud cadaan ah.

Waa niman fadhiyo meel waxaa ugu soo horeeyo nin waxaa horyaala miis waxaa saaran maro cadaan ah, kuraasman cadaan ah kufadhiyaan waxaa agyaalo caafiyo iyo buugaag, wiilka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadaan waxuu gacanta kuhayaa qalin.

Waa qol waxaa yaalo sariir. Qol midabkiisu waa jaale sariirtu waa garee. Waxaa saaran shoobin waxay leedahay seddex qaanad oo waaweyn iyo hal daaqad oo yariis ah.

Waa ilmo dhiganayo iskuul ama bareefad, gabadha u soohoreyso waxay wadataa xijaab gaduudan ,shaati cadaan ah iyo dirac baati ah oo buluug iyo oranji ah.

Shaati laalaaban saaran meel cadaan ah guluustiisu waa cadaan, shaatigu waa garee , cadaan iyo fiyool. Waxaa kudhagan waraaqad madow oo kuqoran qoraal cadaan ah.

Waa bambola midabkiisu yahay caddaan waxaa ku jira shaati midabkiisa yahay caddahan cadday surwaalka waa midow

Waa meel hool ah waxaa fadhiyo labo nin hal uu taagan yahay halna wuu fadhiyaa. Meesha waxaa safan kuraasman iyo miisas. Miiska waxaa saaran caaga caafiga iyo maro kufiraashan iyo tiishash.

Waa jiko leh armaajooyin jikada daaqadeedu waa daaqad wayn. waxaa kudhagan mutuleel cadeys, armaajooyinku waa cadaan ah kor iyo hoos mutuleelkuna waa cadeys.

Waa seddex nin Waxaa yaalo kuraasman nin waxuu kufadhiyaa kursi qaxwi ah asagana waxuu wataa shaati buluug ah.

Miis qado waxaa agyaalo afar kursi. Miiska waxaa saaran maro cad, jaale iyo gaduud iyo cagaar ah. Kuraasmanku waa qaxwi.

Alwaad saaran geed dushiisa waxaa ku dhex juro ubax jaalle

Nin basaxiir ah oo wato ookiyaalo iyo suud, shaati. Suudku waa cadeys, shaatigu waa buluug iyo buug horyaalo.

Halkan waxaa ku jira banbanooni io basal waxaa agsaaran moos io liin

Waa wiil oo fadhiya masaajid ka waxaa ag fadhiya wiil watay khamiis jaale wuxuu wataa cimaamad guduud shaati madow

Waa gabar baraneyso harqaan dhar toliin ah. Gabadhu waxay wadataa saako buluug ah iyo xijaab madow indho shareer madow. Waxay gacanta kuheysaa dhar.

Waa sariir nooceeda yahay cadaan mutulel cadaan ah

Waa laami waxaa maraayo nin wato khamiis caddaan gaari cadaan ay ag yaalo laamiga midabkiisa waa madow

Waa qol waxaa yaalo fadhi iyo miis, fadhiga waxaa saaran barkimo mid waa garee midna waa caadi, madow. Fadhiga waa gareeji, miiskana waa miis dhalo ah waxaa saaran ubax cagaar ah.

Waa surwaal lugadheera oo saaran meel mutuleel garee ah. Surwaalka kalarkiisu waa garee, madow iyo cadaan waxuu leeyahay xarig madow ah.

Waa musqul yar oo mutuleel cadeys ah saaran oo leh seddex daaqadood, tuujiga lugu fariisto iyo kan wajiga lugu dhaqdo waana cadaan.

Waa kaamiro meel taalo oo mutuleel ah dhulka waa cadeys, kaamiradu waa madow.

Guri weyn qurux badn ku yaalo xeebta mise bada guriga waxaa yaalo waxa yaalo bada waxaa jogo nin qaba cad iyo gaduud ah wuxu qabaa surwal madoow

Kani waa daaha lugu xirto guryaha qaasatan daaqadaha iyo albaabada. Daaha waa jaale, garee iyo cadaan.

Waa gabdho arday ah oo qoreyso cashar, kursiga ay kufadhiyaan waa jaale miiskuna waa jaale. Waxay wataan dhar cadeys ah iyo indho shareer madow ah.

Kuwani waa dhalinyari qabto oo gacanta ku hayo koob iyo dhar maaliyo ah oo jaala ah dhar waxay wataan midabkoodu yahay shaati iyo surwaal cadaan ah iyo surwaalo cadays ah

Waa meel suuq ah oo lugu gado dharka xaraashayda ah waxaa taagan hal nin waxuu wataa shaati cadaan ah iyo surwaal buluug xegeen ah.

Waa badda waxaa banaankeeda taagan niman badan meesha waxaa lugu gadooya malaayo aad u faro badan, waxaa ugu soo horeeyo nin waxuu wataa shaati cadaan ah iyo surwaal buluug ah.

Masjid kaan waxaa ku jiro labo wiil mid waxa uu wataa shaati madow ah iyo cimaamad

Waa dhaga dhago yar yar iyo katiinado horteda mesheysanyihiin waa meel cadaan Midabkooda dhaga dhagaha waa dahabi

Waa katiinad qoor ah oo saaran meel miis oo qaxwi ah qoorka waa kala nuuc kalarkeedu waa dahabi.

Waa isku waxaa jooga gabdho waxay wataan cabaayado buluug jaalo in ay ogtahay waana macallin

Niman aad u faro badan oo fadhiya meel hool ama huteel ah, oo kucuntaynaayo. Waxaa agyaalo cunto iyo cabitaano, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati gaduud wuuna kusawiran yahay.

Waa albaab silig ah midabkiisu yahay qaxwi oo yaalo finand wuuna xirxiran yhy

Waa kabo naageed oo saaran meel cadeys ah midabkoodu waa cadeys ama oranji, dhexdana waa madow.

Waa dhalinyaro ku labisan calanka soomaaliya waxaa dhex taagan nin wato fatisheeri madow okayaalo

Sawirkaga iisoo dir wllsha Adigoo weli xushmad ilaalinaya

Waa niman oo ku jiraan qol oo wataan suud madow buluug oo uu ku jiro madaxweynaha soomaaliya

Waa armaajo kaladkeedu yahay caddaan caddays waxay tahay mutuel cadaan darbiga waa caddaan

Waa hool waxaa jooga niman fara badan waxay ku jiraan xaflad waxay ku fadhiyaan kuraas midabkoodu yahay guduud waxay qabaan midooday iyo caddaan

Waa naag iyo labo canug ooy dhashay

Waa niman iyo masaajid nimanka waxa ay wataan qamiisyo iyo cimaamad buluug ah

Waa qol waxaa yaalo fadhi midabkiisu waa qaxwi iyo cadeys. Mutuleelkana waa cadaan.

Waa wiilal hortaagan maxkamad. Mid waxuu wataa makaroofan waxuu wataa dharka booliska oo cagaar ah midna waa sii socdaa waxuu wataa koofi buluug ah iyo shaati cagaar ah.

Nin oo meel fadhiyo wuxuu gacanta ku hayaa bakery ku jiro shaah caddeys ah

Waa guri dhulkiisa ama mutuleelkiisa waa garee iyo madow. Albaabkuna waa gaduud , darbiguna Waa cadeys.

Waa niman masaajid kutukanaayo, masaajidka waxaa yaalo roog buluug ah . Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa qamiis cadaan ah iyo koofi cadaan ah.

Waa miis cadaan ah waxaa dushiisa saaran laabtoob cadaan ah

Waa miis saaran saxan yar waxaa kujiro bariis, hilib, ansalaato iyo baradho.

Nin askari ah waxuu wataa dhar cadeys ah geesahana gaduud ka ah.

Waa miis saaran dhar. Dhar bacaysan iyo dhar furfuran. Wax kalaa hoos yaalo oo madow ah, gareeji iyo cadeys.

Waa gambar laba haba midabkiisu yahay caddaan madow dhulka waa caddeys

Waa qol waxaa yaalo miis iyo kuraas midabkooda ka kooban yihiin midow iyo dahabi lka waa mataleen madow iyo caddaan

Waa wiil yar oo ku labisan dhar madow ah wuxuu sidaa oo kiyaalo midab kiisu yahay cadaan

Waa sawir xayeysiis waxaa iiga muuqdo xarig jaajab oo midabkiisu yahay cadaan waxaa ka dambeeya buluug

Taa ii muuqda fanaanad gacma gaab ah oo midabkeedu yahay haddaan guduud iyo buluug

Guriga meshaan kaaga muuqda albaabkiisu waa gaduud daaqadihiisa waa buluug

Waa nin kufadhiyo kursi oo wato ookiyaalo iyo shaati cadaan ah iyo suud beer ah, waxaa ag suran calanka soomaaliya.

Waa hoos waxaa joogo niman iyo naago waxay ku fadhiyaan kuraas guduud ah waxay wataan shaati cadaan cabaayado madow dhulku waa matalo cadaan

Waa masaajid waxaa taagan hal nin oo gacanta kuhaayo kitaab. Masaajidka waxaa yaalo kutubo, masaajidka midabkiisu waa jaale ama oranji iyo cadaan. Ninku waxuu wataa koofi cad iyo madow ah, qamiis cadeys ah.

Waa guri ku socdo dhismo qabyo ah dhismaha wuxuu ka kooban yahay carro iyo shamiito

Waa iskuul waxaa jooga gabdho waxay wataan xijaabo iyo cabaayado caddaan ah waxa ay qorayaan

Waa labo nin ninka wuxuu gacanta ku hayaa jijin wuxuu wataa funaanad madow io cimaaamad yar surwaal ah baluug biyo biyo ah midna wuxuu wataa shaati cagaar surwaal baluug ah jijin korkiisa waxaa saaran labo

Gurigaan waxaa gudihiisa yaalo darmuus shax midab kiisu yahay dahabi

Waa guri wayn oo ganjeel wayn saaran oo garee ah waxaa saaran mutuleel cadaan ah, guriga darbigiisu waa jaale midabkiisu waa dhul intar loog saaran.

Guri wayn oo dabaq dheer ah midabkiisu waa garee kan hoosena waa cadeys, waxaa ku agyaalo geedo cagaaran oo ubaxyo leh.

Waa baaldi madow ah oo saaran meel cadaan ah waxaa kujiro ubax kalarkiisu uu yahay bingi iyo cagaar.

Miis Lugo iyo kuras wayntiisa miiskan waxa saran maro cadaysa

Waa makeenada rarto raashinka nin ayaa saaran wuxuu wataa fanaanad madow shaati cagaar makiinada midabkeedu waa guduud madow

Waa niman io naago dhar isku wada mid ah waxay wataaan dhar baluug ah korkooda waxaa jooga gaariyaal oo saaran nimam meesha waxaa ku yaalo geedo qurxan dhulka ay fadhiyaan waa dhul iskorsaaran

Waa guri qabyo ah oo dhismo kusocoto waxaa agyaalo birar iyo alwaax. Waxaa taalo shareeco, wareega uu kasameysan waa shamiito iyo bulukeeti.

Waa nin oo shubaayo kafee oo ku shubhayo bakari midabkiis yahay caddaan muxuu wataa dhar madow

Waa miis waxaa saaran dhoob waxaa kujiro ubax. Miiska waa cadeys dhoobku Waa cadaan, ubaxuna waa cagaar.

nin ku fadhiyo kursi wato koofid timahiisa yahay gaduud gartiisa yahay gaduud .wuxuu wataa shaati koliin oo gaduud ah camaamad gaduudan tusbax gaduudan saacad wuxuu gacanta Ku haayaa caad cadaan .

Waa dhagdhago yar yar dhagdhaguhu meesha ay saaran yihiin waa meel cad midabkooduna waa dahabi

Waa gaari weyn waxaa saaran qashin dhagaxaan kartooman caddaan geed cagaaran ayaa ka dambeeyay oo weyn

Waa niman iyo naago. Naag waxay wadataa ookiyaalo iyo garbasaar qafiif ah oo buluug ah iyo saako cadaan iyo buluug ah. Ninka taagan waxuu wataa ookiyaalo, shaati cadaan iyo surwaal madow ah.

Waa kabo ayi nuuc ah gaduud iyo madow, garee iyo cadeys, gaduud iyo jaale meeshay saaran yihiin waa meel cadaan ah.

Nin shaqeysanayo oo gadaayo shaax waxuu wataa fanaanad cagaar ah waxaa agyaalo tarmuusyo.

Waa caafi lugu xiraayo geedka caafiga lugu furaayay, waxaa lugu shubahayaa bakeeri cadaan ah oo dhalo ah, geedka waxaa gacanta kuhayo gacan cadaan ah. Geedka waa madow.

Waa musqul leh daaqad, shaawarka lugu qubaysanaayey, tuuji iyo waji dhaq musqusha mutuleelkeeda waa gaduud iyo cadeys, kan wajiga lugu dhaqdo waa cadaan.

Waa carwo waxa saaran caagad cagaaran oo ku jirto la is mariyo furka waa cagaar

Waa guri dabaq waa qurux badan waxaa iiga muuqda kuraas iyo miisaas oo ku fadhiyaan dad iyo cos cagaaran oo

Waa fadhi midabkiisa yahay caddaan waxaa og yaalla miis midabkiisu waxaa ka dambeeya derbi cows ka baxaya

Waa sameecad leh makaroofan, sameecada madow ah waxaa kashidan nal gaduud iyo cagaar ah meesha ay taalana waa cadaan.

Waa laami waxaa fadhiya biyo waana laba qeyb geed cagaar ayaa i muuqda oo tallaal ah

Waa laami waxaa marayo bajaaj midabkeedu yahay gudahood waana suuq waxaa ka dambeeya dukaamo

Waa car waxaa iiga muuqda dhar niman oo ka kooban fanaanado shaatiyo surwaal oo midiyadooda yihiin cadaan

Waa calaf cagaf midafkeeda yahay jaallo oo taagan meel banaan waxaa ka dambeeyo guri jinkad ah

Dukaan lagu iibiyo maacuun ay nooc ah.bateriyo, karmuusas midabkooda yahay kala nuuc waa dahabi, qalin, madow, cagaar, jaalle ,binki, biyoono ay nooc .

Saako io garbasaar saaran meel cad garbasaarka midabkoodu waa madow jaale yar yar io gaduud

Waa niman dheelayo burambur ninkaas haree wuxuu wataa cimaamad guduud shaati cadan macawis sawir

Waa shaati iyo buumo kala koodu yahay cagaar waxa ay suranyihiin darbi midabkiisu yahay cadays

waa ido ma rayo meel wado ah ariga magaciisa waa ido midabkiisana waa cad Iyo madow qaarka danbe wuu u cadyahay madaxa iyo qoortana wuu ucad yahay

Waa niman iyo naago iskugu imaaday meel waxaa yaalo baabuur waana meel bacaad carro ah ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati madow iyo surwaal madow ah.

Meeshan waa carwo waxaa dhex yaalla pompalo ugu jiro saako laa midabkiisu waa madow saakaduna waa caddeys

Waa masaajid waxaa jooga niman qaar way tukanayaan qaar way fadhiyaan waxay wataan khamiistii madow shaati jaalo

Waa beer waxaa ii muuqda moos nin ayaa mooska dhabarka ku wado wato shaati cagaar

Miis saaran saxan yar waxaa saaran jibsi iyo jabaati

Dukaan kaan gudihiisa waxaa yaalo raashin but, bariis